Miti irimusango, miti iyi imwe yacho yaoma, mashizha achinja ava neruvara rwe mbisi, mimwe miti ine ruvara rwe green ichiri runyoro.

Miti, miti idzi dzine mavara egirini. Miti idzi dzakadyarwa dzakatarukana asi dzakabatana nekuda kwekukura kwemashizha adzo. Miti idzi dziri kugadzira mumvuri wekuti vanhu vazotandarira.

Midziyo yemumba, midziyo iyi inoshandiswa kurongedzera zvinhu zvakasiyana-siyana vamwe vanoishandisa kuisa mbatya nemafuta ekuzora.

Mabeki ari kugadzirwa, mabeki aya ane ruvara rwutsvuku, parutivi paro pane jira ruchena nerimwe jira reruvara rwedenda. Mabeki awa akanaka.